Imfundo yabantwana abancane, yenziwa ngabantwana abancane ezikolo. Abantwana bathola ukufundiswa ukubala lokubhala njalo uma belapha ezikolo bayabe bevikelekile kakhulu.

Kumfundo yabantwana abancinyane indawo zabo zokufundela kumele zibe zinhle zikhange abantwana. Izitulo zilombala oyisibhakabhaka njalo loluhlaza. Amatafula lawo alemibala emihle ekhanga abantwana abancinyane.

Esikolo semfundo yaphansi. Lapho okufunda khona abantwana abancinyane, baphakathi kwendlu yabo yokufundela elombala olithanga, bahlezi phansi, umbalisi wabo umile uyabafundisa.

Imfundo yebanga lakuqala iqala umntwana eleminyaka emithathu kusiya kuminyaka elitshumi lane, abantwana bafunda izifundo ezehlukeneyo befundiswa ngababalisi, esikolo lapha kubalezakhiwo ezenela abafundi kube njalo lotshani obuluhlaza tshoko

Imfundo yebanga eliphansi loba imfundo yokuqala lapho umntwana angena esikolo eleminyaka emithathu kusiya kuminyaka elitshumi lane, abafundi benza izifundo ezitshiyeneyo befundiswa ngababalisi.

Abafundi basendlini yokufundela bahlezi emabhetshini kulamabhuku phambi kwabo njalo bayabala abafundi laba bagqoke amayunifomi abo, amankazana bagqoke ayisibhakabhaka abafana bagqoke aluthuli.

Imfundo yebanga eliphansi ezikolo lapha kuba lezakhiwo ezinkulu kube lamakilasi amanengi ayenela abafundi. Abafundi abalapha babonakala begqoke ama yunifomu abo angumbala oyisi bhakabhaka amayembe konke leziketi.

Abantwana abemfundo yebanga eliphansi loba singathi ibanga lokuqala, bame egedini lesikolo. Abantwana laba bagqoke amahembe alombala oyisibhakabhaka kanye leziketi ezilombala olithuli.

Esikolo sebanga eliphansi kulesakhiwo esikhulu esilezindlu ezinengi ezehlukeneyo lapho abafundi abafundela khona. Abafundi bona bagcwele phandle kwesakhiwo lesi. Isakhiwo lesi silotshani obuluhlaza tshoko.

Esikolo sebanga eliphansi, kulesakhiwo esikhulu esilophahla olubomvu, kube lezihlahla njalo ezinengi ezinde, kube lebhakana. Ibhakane leli liyabe libhalwe ibizo lesikolo, lesikhathi isikolo esivulwa ngaso. Kulotshani obuluhlaza tshoko. Abafundi sebetshayisile.

Imfundo yebanga eliphansi iqala umntwana eleminyaka emithathu kusiya kuminyaka elitshumi lane lapho umntwana aqala ukuya esikolo besiyafunda izifundo ezehlukeneyo.

Imfundo yebanga eliphansi iqala umntwana eliminyaka emithathu kusiya kuminyaka elitshumi lanhlanu esikolo lapha bafundiswa ngababalisi befunda izifundo ezitshiyeneyo

Izakhiwo ezinkulu abantwana bayahamba bakhanya basuka esikolo sebanga eliphansi sebetshayisile kulomgwaqo phambili kwesikolo abantwana bayahamba balanda umgwaqo

Isikolo sebanga lakuqala ,lapho umntwana aqala khona eleminyaka emithathu kusiya kwelitshumi lane. Abafundi bafunda izifundo ezehlukeneyo. Lapha kutshengiswe inkombalanga emhlophe ebhalwe inombolo ngombala omnyama.

Imfundo yebanga lakuqala iqala umntwana eleminyaka emithathu kusiya kuminyaka elitshumilane. imfundo le abantwana bafunda izifundo ezehlukeneyo, abantwana bagqoke amayunifomu abo ayisibhakabhaka Kanye laluthuli.

Kumfundo yokuqala imfundo yebanga eliphansi abafundi basesikolo baqgoke amayunifomu abo alombala iyembe ilombala oyisibhakabhaka isiketi silombala oluthuli

Imfundo yebanga lakuqala . Abafundi ababili abasebenzisa ikhompiyutha khanya bayabala loba bayenza umsebenzi abawuphiweyo owesikolo ngayo ikhompiyutha.

Kusesikolo esebanga eliphansi. Umbalisi ulabantwana phakathi kwekilasi. Indlu le yokufundela ilesivalo esiluhlaza, kuthi imduli ilezitina ezibomvu. Imduli le ilamagwaliba anamathiselweyo alithanga.

Umbaliso umi phambi kwabafundi ngemva kukambalisi kulomduli omnyama obhaliweyo ngombala omhlophe lapho umbalisi abhalela khona. Abafundi bahlezi ezitulweni balamathebuli okubhalela phambili kwabo.

Abafundi abathathu abagqoke impahla ezimhlophe, bafaka njalo ingwane ezimhlophe, bafaka lezifoni emakhaleni, bathwele amathawulo, bakhipha isinkwa lapho esiphekelwa khona.

Imfundo yebanga lesibili, abafundi balakho ukuhle benze izifundo ezibafundisa im'sebenzi yezandla. Lapha abafundi bagqoke amawovorosi ayisibhakabhaka, njalo bakhanya basebenza ngensimbi.

Kusesikolo lapha, abafundi bakhanya benza imsebenzi yezandla, kukhanya kusenzwa imsebenzi ephathelane lekhanda lenwele. Abafundi laba bagqoke izikipa ezifananayo ezilombala oyisibhakabhaka.

Imfundo yebanga lesibili yimfundo eyenziwa ngumntwana esuka kubanga lakuqala esendlalela ibanga eliphezulu kwezemfundo elitholakala emakolitshini lakumayunivesithi. Umfundi ulakho ukuhle enze izifundo lapho azaqeqetsha khona uma sesekolitshini loba eyunivesithi.

Kumfundo yebanga lesibili abafundi balakho ukuhle benze izifundo eziphathelane lemisebenzi yezandla. Abafundi bafundiswa imisebenzi yezandla ukuze benelise ukuzuza imali ngayo leyomsebenzi.

Untombazane ogqoke okumnyama uyathunga , uthunga impahla zokugqoka , kukhanya ukuba useskolo lapha yena ungumfundi , ufunda isifundo esiphathelane lemsebenzi yezandla

imfundo yabanga lesibili iyendlalela imfundo yebanga eliphezulu lapho abafundi abafunda izifundo abazathi ukuqeqetsha ngazo ema kolitshini loba ema university bekhangele imisebenzi abafisa ukuyiyenza bengaqeda izifundo zabo

Kumfundo yebanga lesibili abafundi balakho ukuthatha izifundo ezibayendlalela kumisebenzi abazayenza uma bengaqeda izifundo zabo. Umbalisi umi phambili ukhangele isifundi esibambe umtshina uyasibuza imibuzo siphendula. Abanye abafundi abane bakhangele isifundi lesi.

Kumfundo yebanga eliphezulu etholakala emakolitshini lakumaYunivesi abafundi abahlanu bakhanya besekilasini begqoke amabhatshi amhlophe. Bayabhalabhala, kukhanya babhala izinto zesikolo.

Ngabafundi laba abathathu abagqoke amajazi aluthuli. Bakhanya basendlini yokufundela. Isifundo sabo sikhanya siphathelane lemsebenzi yezandla lapha abasebenza khona ngensimbi.

Kumfundo yebanga lesibili abafundi benza izifundo ezehlukeneyo. Kulesakhiwo umduli wesikolo emdulwini lapha kupendwe ngombala omhlophe kwabhalwa ibizo lesikolo ngombala oyisibhakabhaka.

Isakhiwo esikhulu esilezindlu ezakhiwe ngezitina ezibomvu. Kutshengisa ukuthi lapha kusesikolo, esikolo semfundo yaphakathi laphakathi. Kulebhakani elitshengisa ibizo lesikolo, kuzoba njalo lelinye ibhakani elilembala omhlophe kanye loluhlaza okutshengisa ukuba umuntu ma engena esikolo uhamba njani.

Abantwana abemfundo yebanga lesibili abagqoke ama uniform abo abalamayembe alombala oyisibhakabhaka , iziketi kanye lamabhulugwe alombala olithuli . Kukhona omi phambi kwabo okhanya ebakhokhela ekuhlabeleni.

Isakhiwo esikhulu okukhanya yindlu yokufundela. Kulawafundi abanengi abagqoke amahembe amhlophe, amabhulugwe amnyama. Kube njalo lombalisi omi phambi kwabo.

Isikolo sebanga eliphezulu, kubakhona izakhiwo ezinkulu ezenela abafundi. Kube njalo kotshani obuluhlaza lezihlahla eziluhlaza ntshoko. Ezisikwe kuhle kube lamabhakane ayabe bhaliwe ibizo lesikolo lendlela umuntu angazithatha uma efukuya emakilasini.

Isakhiwo esikhulu esilephansi laphezulu esilabantwana abanengi kukhanya ukuba yimfundo yebanga lesibili lapho kulombalisi omileyo kubenjalo lebhakane elibhaliweyo izinto ezihlukeneyo.

kumfundo yebanga lesibili kulesakhiwo esikhulu okukhanya ukuba yisikolo phandle kulotshani obuluhlaza kube lezihlahla ezimfitshane lezihlahla ezinde egedini lesikolo lapho kumi umansthingelani

Kumfundo yebanga lesibili, abafundi bafunda izifundo ezehlukeneyo. Ezikolo lapha kuba lezakhiwo ezinkulu. Isakhiwo esilapha silithanga, sibe lophahla oluluhlaza, kube njalo lomduli olensimbi ezimhlophe.

Kumfundo yebanga lesibili abafundi bayafunda. Bagqoke amayembe amhlophe bahlezi emabhentshini lasemathebulini bayabhala. Amafasitela abo avuliwe.

Isakhiwo esikhulu esihle esilophahla olubomvu esilezihlahla eziluhlaza kanye lotshani obuluhlaza tshoko, kuyakhanya ukuba lapha kuseskolo ,esikolo sebanga lesibili

Imfundo yebanga lesibili iyendlalela imfundo eyaphezulu etholakala emakolitshini noma kuma yunivesithi, isakhiwo esilapha silombala olithanga sibe lo phahla oluluhlaza.

Isikolo esebanga eliphansi abafundi bagcwele phandle kwezindlu zokufundela bagqoke izembatho eziyisibhakabhaka. Khatshana le kukhanya intaba elezihlahla eziluhlaza tshoko.

Imfundo yebanga lesibili yimfundo eyendlalela imfundo yebanga eliphezulu lapha abafundi abathatha izifundo abazathi ukuqeqesha kizo sebekuma tertiary loba ema university

Esikolo sebanga lesibili. Abafundi bafunda izifundo ezitshiyeneyo, befundiswa njalo ngababalisi abatshiyeneyo ngezifundo. Lapha kulamabhuku abalwa ngabafundi, ahlala endlini lapho okuhlala khona amabhuku.

Imfundo yebanga lesibili yimfundo eyenziwa ngabafundi besendlalela imfundo yebanga laphezulu bekhangele imisebenzi abafisa ukuyenza bengaqeda izifundo zabo. Isakhiwo esilapha sitshengisa ukuba kusesikolo semfundo yebanga lesibili njalo kulabafundi abemi phandle kwegedi abagqoke impahla zesikolo amayunifomu ayisibhakabhaka.

Isakhiwo esikhulu esihle esemfundo yebanga lesibili. Isakhiwo lesi silezitina ezibomvu sibelomzila opendiweyo olithanga sibelophahla olucazimulayo.

Isakhiwo esakhiwe ngezitina ezibomvu kube lophahla olubomvu kube njalo lotshani obuluhlaza kanye lezihlahla nje ezilingeneyo. Kusesikolo lapha okufundwa khona imfundo yebanga lesibili.

Imfundo yebanga lesibili yendlalela Imfundo yaphezelu lapho abafundi abafunda khona izifundo ezibalungiselela kuzifundo abaqeqesha kizo uma sebesebangeni eliphezulu.

Isakhiwo esikhulu esilamafasitela amabili sibe njalo lezitulo ,amabhentshi kanye lamatebuli lapho abafundi abahlala khona ababhalela khona uma befunda kukhanya ukuthi kusesikolo.

Isakhiwo esikhulu esilombala olithanga esitshengisa ukuba kusesikolo kulotshani obuluhlaza tshoko kuzokuba labafundi abamileyo abagqoke amayembe amhlophe bamile lababalisi babo.

Izihlahla eziluhlaza tshoko lezakhiwo ezinenginengi. Kulesakhiwo njalo eside esile esilombala olulaza sibe lophahla olubomvu. Kukhanya ukuba kuseskolo semfundo yangaphezulu.

Esikolo semfundo yaphezulu abafundi balakho ukukhetha izifundo bekhangele lapho abafisa ukusebenzela khona uma sebeqedile izifundo zabo. Lapha baphakathi kwendlu yokufundela okulamakhompuyutha phambi kwabo kukhanya yiwo abawasebenzisayo ukuthi bancediseke ezifundweni zabo.

Imfundo yebanga eliphezulu, itholakala emakolitshini loba emayunivesithi lapho abafundi abaqeqetsha khona ngezifundo eziphathelane lemsebenzi abafisa ukuyiyenza bengaqeda izifundo zabo.

Imfundo yebanga eliphezulu, ipha abafundi ithuba lokuba baqeqetshe kuzifundo bekhangele imisebenzi abafisa ukuyiyenza bengakhula. Isakhiwo esilapha sikhanya ukuba yisakhiwo seyunivesithi, yindawo lapha abafundi abadinga khona amabhuku afaneleyo babale.

Imfundo yebanga eliphezulu abafundi baphiwa ithuba elokuba baqeqetshe bekhangele imisebenzi abazayiyenza bakhetha izifundo ezibancedisa ukuba kube lula emsebenzini abazayiyenza bengaqeda izifundo zabo.

Kumfundo yebanga eliphezulu etholakala emakolitshini kanye lasemayunivesithi abafundi bayaqeqetsha kuzifundo bekhangele lapho abafisa ukusebenzela khona uma bengaqeda izifundo zabo.

Kumfundo yebanga eliphezulu kulesakhiwo esikhulu, kube lotshani obuluhlaza phandle, kube labafundi abahambayo. Kutshengisa ukuba kusekolitshini loba eyunivesithi lapho abafundi abaqeqetsha khona besenza izifundo zabo ezihambelana lemisebenzi abazafisukuyenza bengaqeda izifundo.

Owesilisa ophethe inkulisamazwi ukhanya ukuba ukhuluma labantu abanengi. Ngemuva kwakhe kulebhakane, ibhakane leli liluhlaza. Libhalwe ngamabala amhlophe kanye lalithanga.

Isakhiwo esikhulu esilamafasitela amanengi. Lapha kutshengisa ukuba kuseyunivesithi. EYunivesithi kulapho okufunda khona abafundi asebeqeqetsha bekhangele imisebenzi abafisa ukuyenza bengaqeda izifundo zabo. Abafundi laba balakho ukuhlala khonapho esikolo.

kumfundo yebanga eliphezulu kuba lezakhiwo ezinkulu ezipendwe kuhle kubenjalo lezihlahla ezinkulu eziluhlaza tshoko ezinde kubenjalo lotshani obuluhlaza

Kumfundo yebanga eliphezulu abafundi baphiwa ithuba lokuba bakhethe izifundo. Baqeqetshe bekhangele imisebenzi abafisa ukuyenza bengaqeda izifundo zabo zemfundo yaphezulu.

Isifundo esiphathelane lezempilakahle kukhona ababalisi abahlanu abaphambili kwabafundi, kuzokuba labafundi abahleziyo belalele ababalisi abakukhulumayo bebafundisa.

Kumfundo yaphezulu kubalezakhiwo ezinkulu lapho abafundi abafundela khona kubenjalo lezindlu lapho abafundi abahlala khona ngoba abafundi abafunda imfundo ephezulu bandise ukuhlala esikolo.

Kumfundo yebanga eliphezulu kuba lezakhiwo ezinengi, izakhiwo lapho abafundi abafundela khona kube njalo lezakhiwo lapho abafundi abangahlala khona ngoba abafundi abanengi abafunda emayunivesiti bahlala khonapho ezikolo.

Kusendaweni yokufundela lapha kukhanya kufundwa imfundo yangaphezulu kulezitulo ezinengi ezifolileyo ezibomvu kuthi mpambili kulethebuli kuzokuba lamakhomputha.

Imfundo yaphezulu kulapho abafundi abaqeqetsha khona bekhangele imisebenzi abafisa ukuyenza bengaqeda izifundo zabo ezemfundo yaphezulu sebengaba ngomongikazi ngodokotela.

imfundo yebanga eliphezulu abantu bayaqheqetsha bekhangela imisebenzi abafisa ukuyiyenza sebekhulile ema university lapha kuba lezakhiwo ezinde ezilezindlu ezinengi bande ngoba abafundi base university bandise ukuhlala khonapha esikolo

Kumfundo yebanga eliphezulu, abafundi babonakala bezihambela ngaphandle kwezakhiwo zokufundela. Izakhiwo zokufundela zakhiwe zaba zinde njalo zaba zinhle. Zilombala olithanga, zibe lophahla olubomvu.

Imfundo yebanga eliphezulu itholakala emakolitshini loba kuma yunivesithi lapho abafundi abaqeqetsha khona bekhangele imisebenzi abafisa ukuyenza uma bengaqeda izifundo zabo. Kuba lezakhiwo ezinkulu ezenela abafundi, ngoba abafundi abanengi abafunda lapho, bande ukuhlala khonapho esikolo

Kumfundo yebanga eliphezulu kulezakhiwo ezinkulu kubenjalo lesakhiwo eside esimhlophe okukhanya ukuthi kulapho okuhlala abafundi. Abafundi abafunda kuma yunivesithi bavame ukuhlala esikolo.

Imfundo yebanga eliphezulu yimfundo etholakala emakolitshini loba kuma yunivesithi lapho abafundi abaqeqetsha khona bekhangele imisebenzi abafisa ukuyenza bangaqeda izifundo. Isakhiwo esilapha kukhanya ngese yunivesithi silombala olithanga silethebuli phandle.

Kumfundo yebanga eliphezulu, kubalezakhiwo ezinkulu lezakhiwo ezinengi. Ezinye izakhiwo kulapho okuhlala khona abafundi ngoba abafundi abanengi abaqeqesha kumayunivesithi bavame ukuhlala esikolo. Kuzokuba njalo lezakhiwo lapho abafundela khona.

Kumfundo yebanga eliphezulu lezakhiwo ezinde ezilombala olithanga lophahla olubomvu esinye isakhiwo silophahla oluluhlaza silezihlahla ezinde eziluhlaza tshoko abafundi bagcwele phandle indawo yonke

Imfundo yebanga eliphezulu ibalezakhiwo ezinkulu lezakhiwo ezinengi lapho abafundi abafundela khona Kanye lalapho abafundi abayabe behlala khona ngoba abafundi abanengi kunzima ukufunda ema university bahlala khonapho ezikolo